Duu m boŋɔ bi'puɣinga nyela ŋun be duu maa puuni duu maa puuni teebuli nyɛla din be duu maa puuni ka kapu nima tam teebuli maa zuɣu ka pileti nyɛla din tam teebuli maa zuɣu bi'puɣinga maa nyɛla ŋun ye liiga boma boma ka yen di bindirigu.

Nanima n ʒia ŋɔ nanima maa Sheba yela gbaɣano nima ka bili zipil saba nanima maa Sheba yela liiga ʒehi ka Sheba ye liiga nima ka di nyɛ liiga piɛla ka di gabi zaɣa buluu nanima maa ni so gbibi la ankachifu piɛlli.

Palɔ n doya ŋɔ. lunsi nyala ban ŋmeri waa. niribi ata nyɛla ban wari waa maa. paɣibi ayi ni do yinɔ doo nyɛla ŋun be sun suuni kaso jin jam sabinli, paɣimaa gba sola jin jam sabinli ka di nyɛ zaɣi mŋaa ,ka paɣi ŋun bala maa gba ye liiga vakahili.

Ninsali. n ʒɛyaŋɔ. lɔɔri nim n bɛ ɔ nyaaŋa, lɔɔri piɛli ni lɔɔri sabinli ni lɔɔri dozim, ka yili kara za ɔ nyaaŋ maa niribi be yiya maa pɔlɔ pam, .

ZAma n ʒiyaŋɔ. zama maa puuni niribi a mani nyɛla ban wari waa. ka niribi ayi nyɛ ban gbubi zuli. niribi ayi nyɛ ban pam bɛ zuɣuri. niribi ayi bɛ pam bɛ zuɣuri. shabi yela nyiŋgo koriti bɛ nyiŋgoya zuɣu.

Palli mbɔŋɔ tihi nyɛla dini bɛ palli maa yaɣili loori nyɛla din bɛ palli maa Zuɣu loori maa puuni zamatu nyɛla bam bɛ loori maa puuni kuɣisi nyɛla dimbɛ loori maa puuni moto nyɛla dimbɛ loori maa puuni.

paɣa n ʒeya ŋɔ paɣa maa nyaanga mɔ maha nyɛla din sansa o nyaanga paɣa maa pamla o zuɣu ka sirigili bahina o nyaanga paɣa maa yɛla liiga ʒee ka jansi be o tooni pam ka shɛba duri o gbaya

Salin bɔɣili ni mbɔŋɔ zamatu nyɛla ban bɛ salin bɔɣili maa puuni ka bɛɣu nyɛla dimbɛ salin bɔɣili maa puuni pain nim nyɛla dimbɛ salin bɔɣili maa puuni yino nyɛla ŋun gbubi pain nim maa ka papu nim nyɛ din ko n gilo salin bɔɣili maa puuni.

Shikuru bihi mini bɛ karimba m bɛ gaadiri puuni ŋɔ bɛ birila ʒeri ʒeri bɛni ka niŋdi taŋkpaɣu niŋdi dinni bɛ karimba maa yɛlla liiga buluu ka shikuru bihi maa so yɛ liiga ka di nyɛ yɛllo jinjɛm maa gba nyɛ yɛllo ka yino yɛ liiga ʒee ka dabya.

Niriba anahi m bɛ dunduŋɔ puuni yino ʒela plastik chɛya zuɣu ka o liiga zuɣu saa niŋ zaɣi piɛlli ka gbuni maa niŋ zaɣi buluu ka yili maa za bi nyaanga ka bɛnchi nim za bɛ luɣuli zuɣu doo maa yɛla liiga piɛlli ka so jinjɛm ŋmaa.

Loori teesa m boŋɔ lora nima maa galisiya nima ni pam loori shɛli n zaya ka nyɛ zaɣa sabinli ka zaɣa yelo gabi dinni niriba be zaɣa sabinli mnaa puuni ka aŋkora nima nyɛ din be nyaanga maa niriba ayi nyɛla ban lori aŋkora maa tabiri loori maa.

Niriba anahi m bɛ dunduŋɔ puuni yino ʒila plastik chɛya zuɣu ka o liiga zuɣu saa niŋ zaɣi piɛlli ka gbuni maa niŋ zaɣi buluu ka yili maa za bɛ nyaanga ka bɛnchi nim za di luɣuli zuɣu doo maa yɛla liiga piɛlli ka so jinjɛm ŋmaa.

Zama n bɔŋɔ zama maa zooya pam zama maa zala yili shɛli samban ni jɛrambisa n nyɛ yili ŋɔ ka yili bila nyɛ din za jɛrambisa tooni zama maa puuni shɛba yɛlla liiga ʒee liiga bɔɣu waɣinli ka bɛ puuni so yɛ liiga piɛlli ka zaɣi sabila gabi di puuni.

Duu m boŋɔ duu maa mee puuni niriba ayi nyɛla ban be duu maa puuni yino yela liiga sabinli ka kpa ninkpara ka maani fooni nima ka yino ye liiga yelo ka kpa ninkpara ka ʒɛya yuuni o.

pata puuni m boŋɔ paɣaba zala pata maa puuni paɣaba maa yɛla chinchina liiga nima ka bobbi bobsi bi zuɣ'ri ni paɣa yino nyilila o nyina ka paɣa yino chinchin nyɛ chinchi ʒee

Duu m boŋɔ duu maa puuni kuɣusi nyɛla din be duu maa puuni teebuli nyɛla din be duu maa puuni duu maa puuni filaawaasi nyɛla din be duu maa puuni filaawa maa mɛɛ nyɛla din nyɛ girin wan.

Yili san ban ni n bɔŋɔ. paɣaba mini dabba m-be yilŋɔ sambanni maani. paɣaba maa shabi bɔbila bɔbsi ka di nyɛ zaɣi piɛla ka sɔye chinchini liiga ka so zaŋ dari piɛli n pa ɔnyiŋgolizuɣu. ka dabi maa so yela bɛn mŋaa kadi boo zaɣi piɛli di nyiŋgolini.

Lɔɔri. siteshin n bɔŋɔ lɔɔri nim maa galisiya dini pam, zaɣidozima zaɣidozima n nyɛli ka nirilaŋ galisi lɔɔri siteshin maa pam, yili kara ʒɛ. n. miri lɔɔri ste shin maa ka am brelanim be dini ka niribi maa kohiri bɛn yahiri di puuni

Kohamma shee m boŋɔ shitoɣuni m boŋɔ binyahari pam nyɛla din be sutoɣu maa puuni kamani kamantoosi m be kunkoŋ kara maa ni di nyɛla zaɣa ʒee miliki nyɛla din be nimaani ti gba nyɛla din be duu maa puuni ka jɛrikan yelo nyɛ din be duu maa ni.

Chɛchi duu puuni m bɔŋɔ dabba mini paɣaba m bɛ chɛchi duu ŋɔ ni pasta maa zaŋla mik kpa o noli o yɛlla liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli ka bɛ ʒe kuɣu sabila zuɣu paɣaba maa shɛba yɛla liiga sabila.

Dun fɔŋni n bɔŋɔ. dabi mini paɣibi n be dundɔŋ maa puuni. dabi maa shabi ʒila kuɣisi zuɣu. ka zaŋ chinchina bɔbi bɛ nyɔɣini shabi zaŋ bɔbi bɛ bɔɣi sapima zuɣu. dabi maa shab ban ʒa zuɣusaa maa bɛ shabi yela liiga piɛla ka so ʒi bɛni ɔzuɣuni.

Palli m bɔŋɔ ŋɔ, benz buse tamla palli maa zuɣu, ka niribi be bensbuse maa puuni, shabi zanzami. nema buse maani, lɔɔri maa zuɣu saa. di nyɛla yelow. ka gbunni maa nyɛ blue ka zaɣipiɛli bombom di luɣili zuɣu.

Yili dun dɔŋ puuni n bɔŋɔ. yili maa puuni paɣaba ni daba nyɛla banʒɛ yili maa dun dɔŋni. paɣiba maa ni so niŋla nose matse. ka dabi maa mi shabi mi ye liiga piɛla, ka lɔɔri ʒaya, ka tahipɔŋ tam lɔɔri maa zuɣu saa.

Diɛma paki m bɔŋɔ ka niriba bɛ di puuni n diɛmda sojɛ paɣaba n diɛmda n gbubi mia n voira ka afanima ʒeya n yuuni ba ka sojɛ dabba gba mi ʒeya n yuuni ba bɛ mi ni yuuni ba maa bɛ yuuni mi nya ŋun yɛn voi mia maa nyaŋ o kpee.

Yiya n bɔŋɔ yiya maani nyɛla din niŋ, acedant, yiya maa zuɣusaa niribi ata nyɛla ban be in maa zuɣu saa shabi nyɛla ban be tiŋa tarata n bɔŋɔ tarata maa mi nyɛmi bɛ varila nema n niŋdi tarata maa puuni ka kuɣisi nyɛ din ʒa yili aa gbuni ka niribi ayi nyɛ ban ʒi kuɣisi maa zuɣu.

Tiŋdana mini o niriba n ʒeya ŋɔ paɣaba mini dabba tiŋdana maa gbubla dɔɣu o nuu ni ka gbubi dakoliba o nuu ni o bɔbla bini o zuɣu bin piɛlli ka yɛ nyingo kɔriti o nyingoli zuɣu ka bɛ zaŋ mik kpa o noli niriba maa shɛba zaŋla binpiɛlla bɔbi bɛ zuɣuri

Dabbi nʒiya ŋɔ dabbi maa so la chinchini yinsi shabi solimi bɛ shee zuɣu. ka shabi zaŋ pa bɛ bɔɣu sapima zuɣu dala kabɛ ŋmera dala maa pɛɛntila kala sabinli nila ʒɛɛ

Ashibiti ni m bɔŋɔ docta nim maa zala ashibiti maa puuni docta nim maa tooni machin shɛli nyɛla din zaya di nyɛla zaɣi piɛlli ka di luɣuli zuɣu booi zaɣi buluu bɛ zuɣu saa ka machin piɛlli yiliya ka di luɣuli zuɣu gba booi buluu.

lahi ʒibsi kom gbunni m boŋɔ paɣaba mini dabba nyɛla ban bɛ kom maa puuni dabba maa puuni niriba ayi nyɛla ban bɛ yɛ liiga ka ninvuɣu yino yɛ liiga yɛllo ka kpuɣi o nuhi zuɣu saa ka paɣaba maa ni so sola gingɛm sabinli ka nyaɣi baagi ʒee

Yili sambani ni m bɔŋɔ bɛ gabiri la tandi machin mi ka mali gabiri tamdi maa di nyɛla kɔnkrɛt simitin n dɔya ŋɔ niriba n ʒe niima ni ka shɛba gbubi pɛn so gbubi la sɔbili.

Paɣaba mini dabba m bɔŋɔ bɛ bɛla motokin puuni paɣaba maa nyɛla niriba ayɔbu dabba maa niriba ayi do so ŋun duhirili maa o yɛla liiga yello ka zaɣi sabinli gabi dinni paɣaba ni so kpabla bia.

Paɣaba mini dabba nyɛla ban be duu ŋɔ puuni n deeri lahabali bɛ sunsuuni teebuli nyɛla din za bɛ sunsuuni ka kapu nima nyɛ din tam teebuli maa zuɣu dabba maa puuni so yela piɛlli.

Zamaatu n bɔŋɔ kabi wari waa bɛ baaayi warila waa ka yinɔ teeʒi tiŋa ka yinɔ mi warig baɔ katabi ɔzuɣu bimini wari maa ɔwarimi katee ʒi tiŋa ka zaŋ ɔ gbaya n pa taba

Guŋ nʒɛyaŋɔ doo n ʒi guŋ maa zuɣu ɔ pilila zipili sabinli ka ye liiga piɛli ka sɔ dɔŋ jinjam ɔ nuzaa zuɣu ɔgbubila daɣu ka ɔnudirigu maa ka ɔgbubi galiŋ ɔ luɣilizuɣu cheechi duu zaya ka di pɛɛnti zaɣi piɛli

duu m bɔŋɔ duu maa puuni santa tɛbuli nyɛla di tamya ka fulawɛse nyɛ din tam santa tɛbuli maa zuɣu kuɣu nyɛla din zaya ka difɛya ayɔbu nyɛ din pa kuɣu maa zuɣu ka fulawɛse nyɛ din za m baɣi kuɣu maa ka binyɛhiri yili yili kuɣu maa zuɣu saa

Palli mbɔŋɔ niriba ayi nyɛla bambɛ palli maa Zuɣu yino baɣila palli maa nangban yɛɛ ka yino ʒi gbariti chɛchɛ zuɣu ka yiino guiri dolo palli maa n doli ŋun zi gbaritiloori maa zuɣu.

palli m bɔŋɔ loori nim ayi ntam palli maa zuɣu ka niriba kpɛm bɛ loori gaŋ ni loori dim bala maa nyɛla loori sabinli ka niriba kanna ni bɛ ti kpɛ dinni yino maa ʒela dari ka yino maa ʒe piɛɣu yino maa ʒela ʒɛri ʒɛri bini loori dimbala maa nyɛla zaɣa piɛli

Palli m boŋɔ Lora nima bela palli maa zuɣu taɣasi nima nyɛla ban be palli maa zuɣu tata nyɛla ban be palli maa zuɣu Zamaatu nyela ban be palli maa zuɣu ka palli maa yaɣali niriba ʒila palli maa yaɣali n ti ambirada nima ka kohari alibasa.

Karim bɔhimbu shee m bɔŋɔ ninkura mini bihi nyɛla ban bɛ karim bɔhimbu sheeŋɔ ninkura maa puuni paɣaba nyɛla niriba ata ka dabba nyɛ niriba ata dabba maa puuni so yɛlla liiga ʒee ka niŋ nosmak ka dabba maa puuni so niŋ nosmak ka di nyɛ zaɣi sabinli yɛ liiga sabinli ka di nyɔɣu zuɣu booi zaɣi ʒee.

Daa ni mbɔŋɔ ŋɔ daa maa mi puuni paɣiba mini Dabba nyɛla bambɛ daa maa puuni bin wola balibu zooya pam daa maa puuni tamantoosi nyɛla din bɛ daa maa puuni wulijo nim nyɛla dimbɛ daamata puuni ŋmana bɛ daa maa puuni wulijo nim nyɛla din bɛ daa maa puu.

Daani n boŋɔ daamaa puuni zama nyɛla ban galisi pam paɣaba mini dabba shitori Kara nyɛla din be daamaa puuni ka di nyɛ jirambisa ka loorinima nyɛ ban be daamaa puuni loorinima maa so nyɛla zaɣa ʒee ka lora nima ayi nyɛ zaɣapiɛlli.

Doo n ʒe duu puuni o ʒela tɛbuli gbuni ka gbubi pɛn ka pipa piɛlli pa o tooni ka laptop nyɛ din pa tɛbuli maa zuɣu phone nyɛla din pa tɛbuli maa zuɣu ka kapu tam buku nim zuɣu ka ɛapin nyɛ din doya

Bihi pam n ʒiya ŋo bia so nyaɣala luŋ o yɛla liiga piɛlli ka zaŋ o nuu pa luŋ bini maa zuɣu so ʒɛla o nyaanga n yɛ liiga tani

Yili m boŋɔ ŋɔ yili maa dundoŋ puuni ankora nyɛla din za yili maa dundoŋ puuni dugaŋ nyɛla din yoogi ka paɣa ʒi dundoli maa puuni ka garawa nyɛ din ʒɛ Paɣa maa tooni yili maa gulinyaanga kodu tihi nyɛla din za yili maa gulinyaanga dundoŋ maa puuni ka tihi saya.

Duu mbɔŋɔ ŋɔ duu ma mɛ puuni kuɣisi nyɛla din bɛ duu maa puuni santa tɛɛbuli nyɛla dimbɛ kuɣisi maa sunsuuni kapu nim yɛla din tam tɛɛbuli maa Zuɣu tevi gba nyɛla dimbɛ duu ma puuni duu maa mi pɛntila pɛnta piɛlli.

Paɣaba mini daba n bɔŋɔ. paɣaba maa mini daba maa, bɛ warila waa bɛ ŋmerila lunsi ka bɛ wara, daba maa yela liiga sabila, ka so jinjam yelɔw,. ka jinjam, maa nabani nyɛ zaɣi piɛla ka paɣib maa bɔbi bɛn yahiri bɛ zuɣu ka di nyɛ yelɔw ka ye nyiŋgo koriti.

Niribi anahi n ʒi duu puuni, niribi ayi nyɛla paɣaba ka niribi ayi nyɛ daba, ka kapu nima tam teebuli zuɣu , ka do' yinɔ gbubi buku sabinli ka doyinɔ diri paɣa so fiila ka bi luɣilizuɣu ka bɛ zaŋ tam bini zuɣu

Kamp m bɔŋɔ kamp maa puuni bɛ tila tantɛ diba ayi n niŋ yaari maa puuni kamp maa puuni duri nyɛla din bɛ di puuni tantɛ maa puuni bɛ nyɛla ban lɔ miya n ti gbaigi tantɛ maa jɛrikan nim gba bɛ tantɛ maa puuni.

Duu n boŋɔ duu maa mɛɛ puuni niriba anu nyɛla ban be duu maa puuni niriba anahi nyɛla paɣaba ka yino nyɛ doo doo maa mɛɛ yela liiga piɛlli ka ye kootu m pa liiga maa zuɣu paɣa nyɛla ŋun be duu maa puunika maki nyɛ din be o tooni ka o yen yeli yeltɔɣa.

Ashibiti puuni m bɔŋɔ ashibiti maa puuni niriba ayi n nyɛ ban bɛ ashibiti maa puuni ashibiti maa puuni docta maa nyɛla ŋun yɛ liiga sabinli ka pili zipili buluu ka su nusuri piɛlla o nuuni ka o chibiri bara barimaa mi nyɛla pɔlinga.

Daani mbɔŋɔ ŋɔ pata bɛla daa maa puuni yuya bɛla daa maa puuni alibasa nim bɛla daa maa puuni kamantosi bɛla daa maa puuni doo zɛmi n kɔhirili ka gbubi foon n ŋmahari bin wola maa.

Daani n bɔŋɔ daa maa puuni bɛ kohiri bɛn yahiri balibu balibu nimaani, do so nkana ti zani maani ni ɔ da bɛn yahiri zahama m be gbam bilini n tam. teebuli ŋɔ zuɣu ŋɔ di mini kpam doso ŋun kana maa ɔ pɛlila zipili sabinli, ka ye pulɔva. ka so nintuʒɛhi ɔnuuni.

Diɛma duu n bɔŋɔ diɛma duu maa puuni tɛbuli zami ka dabba ayi bɛni ka pahi paɣaba zuɣu ka doo maa yɛla liiga piɛlli ka yɛ kootu m pa di zuɣu kootu maa mii nyɛla zaɣi sabinli.

Daani n boŋɔ kamatoosi nyɛla din pa teebuli zuɣu ka tahali nyɛ din tam teebuli zuɣu ka kamantoosi be di puuni gbambila gba n tam teebuli maa zuɣu maa kamatoosi nyɛla din be gbambila maa puuni paɣa maa nyaanga ka piaɣu nyɛ din tam gbambila zuɣu.

Daani m boŋɔ daa maa puuni kobiɛri be daa maa puuni pam loori buluu n zaya ŋɔ di nyaanga ka loori ʒee zaya daa maa puuni niriba biɛni pam.

Laa n zaya ŋɔ laamba nyɛla zaɣisabinli ka aleefu be dini, ka paya nyɛ bɛn bɔɣibɔɣi shɛli n niŋ dini ka gala ayi be laa maa puuni bɔrade gba diba ata nyɛla din pahi laa maa puuni ka bɛ niŋ man ʒa n polli.

Shikuru bihi n guri yirina tihi puuni shikuru bi so yɛla shikuru nɛna ka so di jinjɛm ka bɛ puuni so yɛlla liiga bɔɣu waɣila ka so jinjɛm sabinli zaɣi ŋmaa ka bi puuni so so sikɛti.

Mɔɣili noli ni mbɔŋɔ mɔɣili maa puuni zama nyɛla ban bɛ mɔɣili maa puuni mɔɣili maa kpaŋ na ka bɛ beni ŋmɛri luŋsi ban ŋmɛri luŋsi maa puuni so yɛlla liiga ʒee ka ban chaɣiri zaabiya maa puuni so yɛ liiga piɛlli ka di nyɛ zaɣa ŋmaa niri ata bɛni n yɛ liiga yinsi.

Jiŋ ti tali nʒɛya ŋɔ. jiŋ titali maa tooni, tikarili nyala din ʒaya. jiŋtitali maa tooni. zama nyɛla ban ʒa tii maa tooni na n wari waa zama maa bɛ yela nyiŋgo koriti, bɛ nyiŋgoya zuɣu ka bɔbi bɛni bi zuɣurini.

Zama n ʒiya ŋɔ. polinsi ata nyɛla ban be zama maani. ka polim paɣa be bɛni. ka zaŋ ɔnuhi n su ɔ daaʒiifuni, ka kpa spese, ka polensi gbubi malifa nima ka mɔking ʒa zama maa sun suuni.

Mɔɣu ni mbɔŋɔ ŋɔ mɔɣu maa mi puuni yuri ata nyɛla bambɛ mɔɣu maa ni yino nyɛla wari piɛli ka bibaa ayi yɛ wori ʒehi mɔɣu maa puuni kuɣisi yɛla dimbɛ mɔɣu maa puuni baaji nim nyɛla dimbɛ mɔɣu maa puuni dufɛya nyɛla dimbɛ mɔɣu maa ni bindira nyɛla dimbɛ mɔɣu maa puuni .

Duu m bɔŋɔ ka tɛbuli bɛ duu maa puuni ka kuɣu bɛni ka tɛbuli maa puuni buku nim bembɛ di puuni ka fulawɛse tam tɛbuli maa zuɣu fulawɛse nyɛla gren wan ka shɛŋa zanza zuɣu saa shɛŋa mii tam tɛbuli maa zuɣu.